Ennyumba ez'essubi bbiri zeetooloddwa omuddo n'emiti ebya kiragala. Embuzi eri mu luggya. Abaana babiri bayimiridde mu kisiikirize ky'emu.

Enjovu bbiri ziri wansi w'emiti emisaakaativu ez'amako egy'amakoola aga kiragala, obunyonyi buli ku migongo gyazo, akamu ku bubonero obulaga nti teziyina buzibu ku bbwo

Omuddaala ogutunda ebiwagu by'amenvu ga bbogoya agengedde gali mu bibbo, agatannaba kwengera bulungi gali mu bisero.

Ekifaananyi eky'omukazi atudde. Ayambadde ekiteeteeyi ekiwanvu. Akutte ekitabo asomesa abaana; omuwala n'omulenzi.

Enswaswa eri mu kabirabira ku muti eyimiridde, kino ky'ekisolo ekivaako eddiba lye baleegamu eŋŋoma ey'engalabi era ly'eddiba lyokka erikolebwamu eŋŋoma eyo, kisolo kya muwendo era okiraba kiri mu kabirabira akalina emiti egya kiragala omulungi.

Akalippagano k'ebidduka, akayisanyo k'ab'ebigere kakwatiridde mu kkubo okumpi n'akatale, omujjuzo mungi buli kimu tekitambula.

Abaana abawala bana beetisse ebidomola by'amazzi ku mitwe, mu bigere tebayina kye bayambaddemu, abato babiri bali emabbali w'ekkubo babatunuulidde.

Akatale k'emmere embisi; muwogo, lumonde, mayuuni, ennyaanya. Abakyala be batundamu. Omu yeebase ewali by'atunda omulala atudde ewali by'atunda n'omusajja atudde waggulu okumpi ne by'atunda.

Ebizimbe ebya kalina ebiwanvu byetoolodde ekifo emmotoka ezisaabaza abantu we zirindira abasaabaze.